aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate beetto umo tirte alba biiffe noote

Konne darga leeltanno hoowo addi addi garinni hoonboonite tenne howe aana ayiimma xawisanno egenshiisha sunte hee'nooni kuni egenshiishino giddisi lowo horo amadino

Alamenniti Fayyimmate Uurrinsha yitanno rooru Rsn Dii ro niro beetto gibbanna ofoshshiinshonnihu gadadinse gannanni haa ne ha nannihura iimase jaddo heedhanno Alamenniti.

Hodhishu addi addi horo aaanno hodhishu aanno horo lowonta danchate iso loonsanihu addi addi siwiiliniiti hodhishu aanno horo kayiini hendooniwa rahe mare iilate lowo horo aanno

Galanni minnira albaanni noo doogora hodhishu harichu gaare uurite no. Qoleno minneho albaanni hoowete waalchira beetu uure no. Hoowete gidoonni minname goofinoki minni no.

Kuni babaxino haamata ikitinotna anfemo qoleno insa kiiro haamata ikitinotna anfemo qoleno hatoti yinemo maati yinumoh ikiro hatot i yaate

Tenne basera leelanno addi addi caabichu uduunichi loosaminohu babbaxitino ogimaniiti isi leelanno basera afamanno mini addi addi maateno ikko saadanno heerate lowo horo aanoho

konne darga mannu mittimmatenni gamba yee sagale saga'lara saanete wodhanni nooha ikkanna, babbxxitino dani sagale loonse duu'noonnita mannu hasattosi garinni kayiisanni no.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini rosaano rosu mine nooti leeltannoe

qaaqqu goowaho hocco xaaxire waye aani hodhishsha angate ogimmanni loonsoonnihu aana ofolle waye giddo haranni alba kawa hige la"anni no

Konninnino ledote, meyaa beetto dii’rohonna dirise iillikkinni mine assi’rate, ofoshshiishate gedeeri gawajjanno budira reqecci yite keeshshitino Konninnino ledote, meyaa beetto dii’rohonna dirise.

Alba togoo kaameella batidhano xaano kone mannu haaronse horonsirannilla no mite mite basera isi basete basella masse hedinowa iillishisiro maa assirano.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane

tenne basera afantino gashshaano towaanyo assitanni noo basera mittu manchi kuri mannota keere ha'ranni dae bushshu yaanni nooha ikkanna, isino sidaamu gonfa uddi're nooho.

Mitto rosaancho baqqeessite wole rosaancho qacce qolte agurittoro a ro hatte rosu mine keeshshansanna garunni looso loosa ajjanni hadhara dandiitanno Mitto.

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoro folisichchunno girigidu aanna konpiteretenni pirojekite loose, maakka cu'mire odoo sayiisanni afammanno

Siine tinni bunna xorshi'ne agate horoonsi'nanni uduuneeti. Tenne siine danni waajoho. Siinete bunnu xorshame noohu leelano. Mannu bunna araado hoo'late agano.

Quchumaho lolahu harano doogo biddi assate gadawe minnate albaanni darroonni. Lolaheho darroonni gadawi lowo geeshsha worora qolle di ummoonniho. Gadawe umme fushshinoonni bushsha mannu, kameeelu nna dhoqqi dhoqqe hadhano doogora duunnoonni.

Mine bagichame basera massine mayra minonikka yee umo'ya xa'manni noommo giddora qole ikkonna kayinni dirirsine biifinse loonsonni albidosi giddoodosino waalchono.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori maalu sagale shaana omolchunni loonsoonniho kuni leellanni noohu xa

Tini anigate wodhinanniti satete yinanita ikitana tini sateno yana bade afatte horonisinanita ikitana birre warro yana meetero badde afatte horonisinanihu arishsho la’ateniti.

Konne darga leeltanno addi addi muuzete kayiishi giddose addi addi horo aano isenno sagalimate ikko babbaxino garinni addi addi e'o afirate lowo horo uyiitanno

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoha ikkiro addu woribba ruucanyitte doddanni nootti leelittanno.

Kuri lelitanori haqqu qooto yinanitana sholle yinanita ikitana tini haqqu qooto horronisinannihu haqqe murate ikana sholle kayinila wesse ganate woyi murate horronisinani.

tuqu xaadooshshira horonsi'nanni apilikeeshine ikkitanna, tenne mitte mittenta horose garinni horonsi'nannite yaate, su'minsano: feesibuuke, inistagiraame, tikitokke, linkidiine, telegiraame, instagiraame, snapichate hattono wolootu haammatu leeltanno yaate.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini addi addi egenshshiisha ganne hee'nooniti leeltanno

konne darga afantino gashshaanonna annuwi nooha ikkanna, kurino itiyoophiya gashshite sa'norinna xaanno gashshitanni noore ikkanna, insano mitte mancho gobbannai mittu dani uddano uddidhe no.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori addanko biiffannote halchishshannote anga amande la'noommero xumate

Barru Rosi Amado cinca muddama hooga Qaallate Ha rancho Xawishshu Fiche farci ra halaale kula Barru Rosi Amado cinca muddama hooga Qaallate.

Gonxani daalasa kone gonxani daalasa haqquni manichi beeti loosinoha ikana lowohuni mannu isi aana goxe foolishsbo afiranoha ikkana loonse henoni.

Kuni misilete la'neemo manchi midiyuuniwa shiqe giwirinu laalichi daafira xawisha aanoha lawanno konino midiyuu shiqi yee xamo assana la'nanni leelinanni

duuchu dani loosi giddo daddalu loosira suuqete hirrannire worre hee'noonniwa mitte beetto albase bahdera higge la"anni no waalchoho duuchuri no yaate

Kowiicho hiito dargi leellanni no ? ulayidi maa lawannoho ? maa xawisse kultanni noote ? kaameru manchi hiisse haarino misileeti?

Ko'atte yaa mittu manchi lekkate wodhanno uduunnichooti yaate konnira caamu lowo geeshsha hasiissano lekanke duucha gaffanni agaranno yaate konnira caamu danchaho

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro mannu kaamelaho ishinne woranni noohu leelanno yaatte.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori mannu dadalo dada'lanni noohu leellanni nooe buna safarranni hee'noonniti leeltanno

Tenne basera wedellu ganba yee addi addi garonni mimitinsa ledo addi addi garinni dqncha godo'le godo'lanni leelanno badhensaani leeanno kaameeli addi addi horo aannoho

konni woroonni kiirote xa mo huwatte qoltanno gede shiqqino xa muwara xa minoonni dawaro haadhe so ro taashshinsa taalo dawaro daftari nera borressitine qolle.

afamase gobbanke hattono Afriiku manchi beetti kalaqamino darga ikkino gede huwatisiissanohura Luusi miqqa babbaxitino kalqete alamete kifillanni baalu manni daye daa atanni nooha ikkanna gobbankera daaete industirera qara eote buichooti yinara.

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoro gobbatte giddo loosannite eanno haraqe daaffo kulittanno

jawa wayi eela beetto baqqalu jarkeeninni waa hinkiiltanni abase kawa higge la'anni umoho sharbe xaaxidhe seeda uddano uddidhe lekkate ko"atte wodhitukkinni noote

Lame dira kalaqqe rosaano uurrite nootanna insano rosu mini uduunne uddidhe afoonsa foxxoodhite roorenka seennu rosaano shiimmaaddu uurrite noota anfanni

Qaallate Egenno hanni aleenni nummo qaallara fichensa nummonte gede hanni daqiiqa damattensanna qaalu ga rensa no Qaallate Egenno Qaallate Egenno.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori lowo geeshsha biiffanno wayi eela qaaqu noota leellishshanno misileeti

Kunni quchumu gido afamano jawa hijaaraati. Konni hijaari gidoonni loosano uurinsha hawaashi womaasha suuqi'nanni baankeeti. Hijaaraho albaanni xalinoonni egenshiishi hawaashi baanke ikasese qaramikinni afaterti.

Soodo ranni huxxi huxxa nafara Soodo ranni huxxi huxxa nafara Soodo Soodo nafara huxxa huxxi ranni noohu Dawoe anera Harqa !

Konne ikkino daafira, qorowo lainohunni ronsoommoha loosu aana hosiisanna wolootuno huwattanno gede assatenni qorophote anjenni dagganno gawajjo mitteenni gargarro Konne.

daganna maate heedhanno gobba giddo mitte baadiyyete ollaati kuni olliino dancha gede haanja muronna weese hattono haqqe lowonta batidhe noo ollaati

mittu manchi mitte angasinni sase babaxino danni shitto amadde afamanoha tenne shitonno horoonsi'nannihu mittowa ha'nanni woyi mininni fulanni yannara uduunneho ga'nate horonsi'nannite.

Nabbawate Gedensiidi Huwato shiqqino shae koo tee amuraate mereersino rosinna koo tee amuraate mereersinokki rosi mereero badooshshe niwaawete amado garinni heessagisiissinanni shaete wonshe.

Addinni niro meyaa rosaanora wolqaatamma ikkatenni hanqisanno osolo mannu aana oso latenni saalu qaale horonsi ratenni iillitanno heedhuro rahe mereero hasiissanno.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori mannu jajjabu afaminohu annuwu amuwu uurre noota uddire biinfota xawissanno

Kuri lelitanori babatitino siwilu bisuba ikitana lawishshaho; mesane, qoto, hanitonna zafa lawanoreti Insano adid adid horo uyitanoreti lawishshho hanto hayiso midate horonisinemo

Kunni mannu miteenni gamba yee songe magano maga'nanni no. Tinni ama'nono phenxete ama'nooti. Kunni manni xawoho Barra arishote ofole maga'nanni no.

Alamete aana mannu umisi heeshshonna dagoomu heeshsho woyyeessate sharro assannohu xaa yannaraatironna albi yannaraatiro heewisiisse hala lado xawishsha korkaatu ledo amadisiisse xawisate wo naali.

Looseemmo kulloonninkere macciishshinoommorenna Eedisi nabbanboommore minshe qorophinanni gara yitanno niwaawe ani agurrummokkinni loosu aana nabbawanna ha runse Looseemmo kulloonninkere Looseemmo.

Dadalu mine kone dadalu mine misilete aana la`neemohu manu hasiisisire hidhanoha ikanna giddo kayiini babaxino firaafire amadino gede misilete aana leelano.

Isayyo Borreessa Biddissa Tenne fooliishsho giddo layinki lamalara isayyo borreessate rosira qixxeessootto(a)ha sase gufo qolte buuxidhe mucci assite taashshite borreessi.

Kunino qarqaraho addi addi korkaatinni duuname keeshshatenni xiniinanni ganshu dhibbira kaima ikkannore rahotenni mannu hee ranno qarqarinni hoola hasiissanno Kunino qarqaraho.

beettu umosinna heeshshosi woyyeessate yee ko"atte hayeeshshatenna biifisate looso loosanni no badhesiinni kolishsho kameelu doogo aana mannu haranni no yaate

Baadiyete qarqarira heerano manni hodhishaho minni saada horoonsirano. Tenne saada Manu ayirino duha hogophe baadiyetenni quchuma haare haranni no. Tinni hogowu saada harichoho yinne woshinnanni.

Loonseemmo Kiiro nabbawate aana qarra afidhino kaa linsa konni woroonni shiqqino xa muwa kiirote dawarro Loonseemmo Kiiro nabbawate Loonseemmo Kiiro.

Maatete qarru iillanno Misile Beetto Eedisi gargardhinanni gara xawissanna yineemmo woyte maate massaggannori amanna annu dhiwanturo ooso towaanyo hoogganno Maatete.

minenna biirote horonsi'nanniri giddo fafoha noo manni ledo xaadate horonsi'nanniti roore yanna biirote horonsi'nanniti silke afantanno yaate danase kolishshote yaate

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Kuni mati yinumoha ikiro hamatu manni ofolanohu ofoole noota la'nemo qoleno insa kiiro sase ikinotana bunxana insano waajo qofe udune

mangote laalo danchu garinni fulte gumma gummisse noota ikkitanna, tenne laalono manchi beettino ikko dubbu saada woleno sagalimmate horonsidhannote yaate.

Wedellu fanu lagira marte manimate keeranchima uyittano millimillo assittanni no tene basera insara xibbu manimansa kisano kaayyo shiimatella korkaatuno bisisa kaajjano daafira giddoodi manimansano bushare diamadano.

Babbaxxino loosi darga looso ikko dagoomu meya beetto aana jaddo massaganno gede kaayyo aate loosantannokki gede gargarooshshe Babbaxxino loosi darga.

Kuri seenu udire sesena biife urite ale hige la'ani noota la'nemo qoleno insa kiiro sase ikinotana bunxana insano waajo qofe udune

Tini misilete aana leeltani noonketi wonbare lowo yanna biirote horonsinaniha ikanna mitowano umo woyi dananchu mineno tene wore horonsinani yaate.

konni ilaalira babbaxxitino haqqe afantanno. hattonni dubbu saada afantanno. qoqqowoho ikko kalqete deerinni turistete ikko gangalatanoriwiinni lowo womaasha aa dandanno.

duuchu dani agatto girgiddu aana dirre worroonnita ashshagantinota addi addi su'ma afidhinota aleenna woroonni qolle worroonni kuula afirino xawaabbi xawise no

Konni Qaaqquullu yannatenni egenno afidhe aleenni yini kaa looshshe assitannori lophitanno gede assa amatenna annu amuwanna annuwa calla di ikkitino Konni Qaaqquullu.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote wombare woy agidaame nooti leeltanni nooe

Qaallate Egenno Qaallate Doorshi Fatilsha Aante shiqqino qaallara addaarro fiche afidhino qaalla nabbabbini niwaawe giddonni hundaanni xuruurroonni qaalla giddonni doortine daftari nera borreessitine qolle.

duuchu daninni yanna kulate horonsi'nanni saate giddo girgiddu aana sunte horonsi'nanniti mittunni kayiise tonaa lamu geeshsha noo kiiro amaddinoti no

tee basera oritodokisete amma'no amma'nitino roduuwi mittimmatenni gamba yite ayyaana ayyrsanni nooha ikkanna, baalunku waajjo uddano uddidhe no, konni manni albaanni maga'ninanni mini no.

Kuni mati yinumoha ikiro duumo shinkurta ikasi la'ne buuxa dandinemo gari heerano isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane

Haattono jawa woy albiidiha ayirrisa yinanni woyte jawaho barcima ka ne jawu yaannore macciishsha doogote aana buusu noowa xaandiro jawa balaxisiisanna w k l.

Addi addi danonni Adhantinori galtensa mundiinoha mannu gobbaanni horontanni siimu biso mulla anganni amada xaadooshshe assa agura Addi addi danonni.

Egenno Qaallannita Eote Fiche Woroonni coy fooliishshuwa hundansa xuruuroonni qaallara eote fichensa borreesse Egenno Qaallannita Egenno Qaallannita Eote Fiche Woroonni.

Ficheete layinki barri cambalaalla ikkinohura soodo gunte ka ne hiiqqaminokki finiinchira waa wonshine bu ra buuro giddo worre dirunni diro iillishonke yinanni lamente anganni waa kinsanni hayishi nani.

Tenne lamala giddo qoonqo xaadisatenninna babbadatenni rossanni keeshshootto giddo woroonni noore borreessitanni rosiisi ri Tenne lamala Tenne lamala giddo qoonqo.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? ise maati yinne woshinanni? mayi aanna offolitte, hiitto ikkitte nootte?

Saada lamewa beenkanni minni saadanna dubu saada yinne. Tinni saada kayinni minni saadaati. Tenne saadati horose maalase itatenna hire woxe tidhate horo uyitano.

Kuni egenshiishi addi addi garinni babbaxino bude leelishanno kuni budino addi addi garinni sidaamu wogana budesi addi addi garinni leelishanno

leellanni nooeri lowonta biiffino misile dancha gede assine haa'noonniti qooxeessano biiffinoti leeltanni nooe tini xawissannori kayi huxxu huxxinoonnihu qoqorrote waalchihu leellanni nooe

Kuni mati yinumoha ikiro makalakiya woyi goba te agarano yinanir kameelinsa aana ofolite noo gara la'nemo qoleno danasi kulamoho yaate

Kuni mati yinumoha ikiro haqqete Sinani kalaqamino tunso tunsicho woyi caaleti yine huwantana Kuni darigini qidado ayate afira dandineemo dargat

Tini beetto bunu mine buna xorshitara siinnete sukkare wortanni nootanna iseno bunu mine loossannota ikkase leellishshanno. isera badhesinnino baajaaje woy sasu goommit hadhanni leeltanno.

Kuni mati yinumoha ikiro horo aano richoti ikana isino babaxitino hora aananke udunicho ikasi la'a dandineemo Kuni udunichino hidha dandinemo

Mitto looso loonsanni woyte hakko looso ganyine gafa Misile Jawaatu loosinni woyyaabbino qae gunda geeshsha gumula hasiissanno ikkinninna kabbi facci yaa dihasiissanno.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

konne darga buna ganfanniwa ikkanna, tini manchono buna xoxxisitanni afantanno, tini ,manchono waajjo habashu uddano uddi'dhinoti oso'litanni leeltanno, badheseenni higeno siine worranni rakabboote no.

Ko'atte addi addi horo uyiitanno ko'atte loonsanihu addi addi saadate goginiiti ko'atte giddose addi addi horo uyiitanno tini uyiitanno horonno leekka gofidhanokki gede addi addi horo uyiitanno

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Seennu sidaamuhu lowo geeshsha biifano kalaqumunni korkaatuno buuruni waasunni bu'lunni malawunni lophano daafoti hakkuyi iima budu uduune uddiriro isinni agudhi.

tinni misile maa xawisano yinniro.m haala'lado rosanno barchinsara ofolte mittumittunku wido la'anni noo ^ albansanninoo kuurse daana hooro bifoma..ofltino barcimi dasi kolishoho?

tee basera mannu loosi'rino gide gamba assi'ranni nooha ikkanna, kuni loosanni noohu maashine ikkanna, tini maashineno mannu wolqa horonsidhukkinni ise calla midde gudde guma uytannote.

Ilamoni diro ayirinisanni diro woye diru diruni ayirinsanni barat kunino Babtitino sagala loonse qottesu mana woyi fitta ikitano manoti dago barati.

Qaallate Egenno Qaallate Taggishsha nooha qaallate taggishsha qummishshanna lawishsha la ine lawishshu fooqa darga gutisanno qaalinni wonshe Qaallate Egenno Qaallate.

Xeenu ba’ne hoolatenni diilallo noota, qiiddinotanna keeraanchimmate ikkitanno ayyere heedhanno gede assanno Xeenu ba’ne hoolatenni diilallo noota, qiiddinotanna keeraanchimmate ikkitanno.

Beetto angasera addi addi garinni loosaminno bararsha amade leeltanno ise udidhe noo uddanno lowo biinfile uyiitanote mulese leelanno addi addi garinni loonsooni uduuni lowo horo aaanoho

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro manoottu taalitte qaaffanni nootta nna jawa mancho qaceenni qo'litte nootta::

Konne darga addi addi horo aanno hodhishi leelanno kuni hodhishi aanno horo addi addi uduunicho hogophate ikko mannu hendowa rahe mare iilata

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno suuqete caammuwa biddi assire haranni noohu lellanni nooe

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate mannu kuni adawu agarano noota leellishshano

Goowaho didhine biinfile ledano gede assi'nanni uduunchi giddo culku uduuni mittoho kayinni geeshshisi loosisi hattono bikkisira badooshu heerano daafira seekkine buunxe karsu noyikkiha hidhate.

Buicho Maattuwanke yaanno uminni nna Woganke Dona yaanno uminni Kalaa Alamu Kirbihunni qixxaabbino maxaaffanni rosoho injaanno gede woyyeessine haa noonnite Buicho.

Tinni hodhishshu motore uyitano horrose ba'ete. Uyiitano horro umihuni doogo harrani mudaminno Mana rahotenni hasino basse iiliahshano. Hakiino sa'eena aanase lamuna sasu manchi aleeni hogobani.

Afuu Jirte Massagaanchonna Massagamaancho Bada noo lawishsha seekkitine la ine aante shiqqino coy fooliishsho hundansa xuruura worroonnire massagaancho woy massagamaancho yitinanni daftari nera borreesse.

Loonseemmo konni woroonni niwaawete Misile Sidaamu addi addi deerri manni giddonni fultinota huwatote xa mo uddi ranno budu uddaannanna seesu uduunne daftari nera galchidhineenna fichensa ane Baadu hashshe soodayya ledo loonseemmo.

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini borro egenshshiishu gede assine gannoonniti leeltanni nooe anera

duuchu dani kaameeli hattono xexxerisu mitteenni ikke uurre beenzile woyi laamba hasiranni nooha ikkanna, laambu woyi beenziile nookki gede borrotenni egensiinni borrono leeltanno.

Mooticha yesuusa sabbakkanni woyi jawimasi dudumbanni baseti tene basera mannu sammi yee disa"ano cubbo loose heere mootichu mundenni wodatino baseti.

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro sumudu konni aanna misile bunnu nootti heerasse leelishshanno.

dancha gede biifinse loonsoonnite kolishsho kameelu doogo aana mannu harani noohanna doogote kawaanni hige kameelu hincilaallo no badhensaanni dubbu no

Borreessa Isayyo Borreessa Sa u lamalara Aduulshu Adhama yaanno wuminni busha akatanna dancha akata gaamo ne miilla ledo hasaabbine daftari nera borreessitini hedo geeshsha ikkitannota borrote gufo assitine borreesse.

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri mitto duumo booqa bootto amade harayi no beeti leelanoe.

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile suuqete afi'nanni woy hidhinanni uduunneeti.

Tini fafaate addi addi garinni wedellu ganbba yee gangagalatanno base leelishanno ise heedahanno base mule addi addi kalaqamu haqqe leeltanno

Kunni illete leelani noohu ilaalame haanja murro noo gotiima drigati konni gotiimu dariga leelani noohu giddosi minu, huxu, gatu, haanjja murronna wkl.

Kunni illete leelani noohu ittoyoopiyu gobbate gashaanchoti su'misino d/c abiyi ahimedi yinannisi isino uurre anga xaaxire osolani no hakiino sa'eena.

leellanni nooeri lowonta biiffinonna xumareeti dancha gede assine haa'noonniti qooxeessano biiffinoti leeltanni nooe tini xawissannori kayi maashshine maa lossannote yiniro sagale injeera gantannote

leellanni nooeri lowonta biiffinonna xumareeti dancha gede assine haa'noonniti qooxeessano biiffinoti leeltanni nooe tini xawissannori kayi banere woy egenshshiishu leellannoe sagalete minihu

Barru Rosi Amado Sidaamu ejjeetto Aliito Heewanohu dhagge Suwise Nabbawa macciishshiisheemmo ne Barru Rosi Amado Sidaamu Barru Rosi Amado Sidaamu.

Togoha uduune suxate mine wodhinanni hattono jajjabba quchumu giddo millisano kaameella giddo mannu shalaqano woyte amaxe horonsirara worooni amaxote siwiilati.

Jeefote hakko geerrinni qolte Xaate mannu ha re Bolaale tire gonfa hirikki qachaho qeexaa lo yiteenna mannu dayno Side baoonkehe budikki raga higanno !

Sidaamu afii qaalisamme tini sidaamu afii qaalisamme gidoseeni lowo horo nabanbe afinaniha ikanna kone sidaamu afii qalisame buuxo asinohu su`mu ayiti.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tinimanchu sukkaare anaga hare no

Kuni egenshiishi addi addi horo aanoho aanno horo giddo babaxewo garinni haako marichi uduuni nooro bande afate addi addi horo aanno

Tini intani Weeseti. Weese sidaami dagara qarra budu sagale giddo gamanite weese uyiitano horro giddo mitte sagalimate. Layikihuni giddoseni bu'ula afinemo.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha Lame Aante noo xa’muwa niwaawete garinni gara ikkitinota adda gara ikkitin- okkita kayinni kapho yitinanni dawarre.

Techo kayinni beettu adhe daynoricho baala uysita Kageeshshi geeshsha dioottoe techo kayinni uynoehu diroho umitano diru uynore oottoe layinkitano oottoe sayikkita kayinni diru uynoeha adhoommo yee balesi.

tini uurinsha sa'u yannubbara manchu beetira jawa horo uyitanni sa'ino uurrinshati. hatonni xaa yannarano jawa horo uyitanni afantanno. ammanantinno uurrinshati.

Ama'note seera agadhe uddire umoho wodhinannire wodhe anga amaxine godo'linanni faarsi'nannire amaxe mittowa tuddeti mannu maga'nanohu ikkirono saatensa beeheti hate basera leellanohu.

Rosu shiqo ha runsatenna maxaafinsa noo rosu udiinnicho shotu afidhanno gede assate rosiisaanote biddissira afantannori rosu kifillanna rosu umma rosaanote maxaafira noori ledo xaaddannoreeti.

tini aleni leltano misile mati yinumoro .qaqu calichisi alba woro hige harani noo. dago loowo gesha ha'ladote midasonni duubu noo.

Kuri seenu udire sesena biife urite ale hige la'ani noota la'nemo qoleno insa kiiro sase ikinotana bunxana insano waajo qofe udune udire

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori lowohu hijaaru minnanni hee'noonnihu minne gumulloonnikkihu hojja lowohu leellanni nooe

Kunni faarro kadani noo sidàamu manati siribu gàamo ledo aduyni duumohu siribanni no hakiino sa'eena siqqo amaxite siribu gàamo siribitanni.

Qoleno hakko Ayirradu Alamete Looreete Meetire diro Nugusu biinfille seyno qarqaranna Artistichi Afoworqi Tekilehu umisi viilla Hawaasi garba daa atara dayno.

duuchu sumudi giddo itiyophiyu daddalu baanke sumuda ikkinohu albaanni lame widoonni noohu xexxerrisunna hattono dirranni noohu mannu no albaanni hige siccu no

kuni manchi qulaawa maganu wongella amade gobbasi itophiyaho mulla baatora guluphe gobbasi ayimma leelishsnno baandira uddire gobbasi daafira huucanni afamanno manchoti.

Tini hogunni xaanxonniti sagale ikkitanna gafumma yaamantanno loonsannihuno badalate bullenniti. Gerere tinino ado wodhinannita ikkitanna biriciqote xoorshine gafummate ledo qaamme intanni. gafumma xa yannara babaxino bayicho dada'linanni.

Kunni illete leelani noohu qamalete kurri qamale leelitanohu batiyne haqqe aanati hakiino sa'eena ama qamalicho Qaaqqø qamalicho hanqafe no Tini.....

Kunni illete leelani noohu diiddu malawiti kunni Malawi noo uduunichi su'mi baalidete yinanni hakiino sa'eena aano horro lowonitanni ba'ete umihuni...

Tinni gatte loosinanni siwiilunni loonsonni heelakotte tenne heelakko lonsoonihu siwiila giire tu'me loonsoni Manchu ise angatenni amade no woroseeni kayiini sharu no.

konne darga kalaqonna qooxeessa yine woshhsi'neemmoha ikkanna, kuni qooxeessino babbaxxitino muronna laalotenni huxxaminho, hattono duucha sheekku minna no baseeti yine woshhsineemmo.

afantino gashshaanonna annuwate giddo mitto ikkinori jajjabbu manni gaawe uddire dancha gede biifanno nafarira ofolle no badhensaanni leemmate hoowe no

Kunni illete leelani noohu quchumu mereerro noo bajajeti hakiino sa'eena jawa lamu Deere fooqe giddosi afantano woroseeni kayiini duuchu Mani no.

Kunni illete leelani noohu gidosi haamataricho amadino sidàamu mayiimma kulano maxaafati kunni maxaafi aanasi foonchu wayii misile afirino giddosi hakiino sa'ano .

Tenne kolishsho doogo aana haranni no manni, doogote qaccera loonsoonni gadawi danchu garinni loosaminoha ikkanna gotti yiino baaychi dubbunni diwame leellanno.

Baadi xaaga giddose addi addi horo afidhinote uyiitanno horo babbaxino xiwanira lowo kaa'lo uyiitanno. Tenne xaaga duunani base seekine agara hasiisanno

Isayyo Borreessa Aleenni umi barra nabbabbinita hayyete kiiro kaima assidhine aanchine shiqinshoonni hayye fano agurroonni sinna wonshitine borreesse Isayyo Borreessa.

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoha kkiro baaliduwa shiimmadate muro kayiinsoonnitti naffaraho leelittanno

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane leelitoneha

tini leltano misile maati yinumoto maanu dirane uure noo. kuuni maani mayira urino yinumoro. mitore adhano maana lawano insa kawani sa"anoki geede shwoteni huxinoni.

magano magannitanni angasenni afalchose amaxxite, illeseno ximbii'lite, hattono afoose fante iima higge huucidhanni noota woyi magansidhanni noota mitte beetto leeltanni no.

Biinfile ledanore base basettara qixeessinanni roore yanna jilu heerano woyte minu maasso heedhano woyte biifinsanni togoore ikkinohura lowo geeshsha asse baxe dodhoommo kuri seesure.

Jeefoteno bado badotenni fultinanni boode niwaaawe kifilete giddo Itophiyu malaatu afiinni nabbabbe Jeefoteno bado badotenni fultinanni boode niwaaawe kifilete giddo.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate tini anganni juuseeti

tini xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori lowonta biiffinota illete baxissanno misile ikkase xawisse kultanno.

Borreessate Bude Fidalete Jawishsha uynoonni xawishsha seekkitine huwattine aanchine shiqqinshoonnire mannu gobbatenna laggate su muwa jawa fidallanni borreessitine leellishshe Borreessate.

Cuamate ayyanna ayirrisate gara lawani nooe mannu hakko mare kumbullanni cubbinsara eeggamanni layinkimeeshsho ilamate gondoro eanniti noohu tene basera ama'note gede wodana gabbi assanori miturino dino.

Tophiyu gobba gashshaanchi dokittore Abiyi Ahimedihu amaalete mini miillawinni kaino xa'muwara uyino tumo gafa mite yine odoote garinni wore mannu maccara iillinshonni yaate.

afantino gashshaanonna annuwu giddo mitto ikkinori duuchu jajjabbu manni ofolle noowa albanni hige geerchu manchi umo awuuwinohu la"anni no yaate

Konee darga leelanno wedelli addi addi bude leelishanno insa leeltanno base addinta biifinse loonsooni gari lowo geesha dancha horo aanno

Isino ani shittoommohu Ikkirono Fiissi lowo diro Sidaamu daga Sidaamu dagaranna ki ne wolaphoraatina aana assinanni kado giwe sharramanni sayisse e yaano.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori lowonta biiffinota illete baxissanno misile ikkase xawisse kultanno.

Kuni mati yinumoha ikiro kuri hanja muroni afi'nanniha ikasi qoleno su'mase timantimete yinaniha ikitana danaseno woyi akataseno duume ikase bunxemoha

Tini lanemoti timatimete yimnanita ikitana tini timatimeno ittate ilitena hiraate woronniha ikana gidoseno babatitino manimate binifilirano iko lophimate horonisinanni henananni

Fayyimmate agarooshshi aanno xagga horoonsi nannihu kayinni fayyimmate ogeeyye kultanno garinni ikkino daafira iillishshanno gawajjo heedhara dandiiturono baadite geeshsha dikkitanno Fayyimmate.

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro beettu xexerissu aanna afoolle noohunna manoottu alenna woro harammanni noo. qolenno beettu babaxxino danni uudunne duqqe haranni affammanno.

Haqqubbanna babbaxxitino dubbuwa bushsha agarte amadatenni sa’e xeenu dhaaddotenni baattote aana ganatenni bushshu hoshoos- hama batisannokki gede gargartanno Haqqubbanna babbaxxitino.

Ko'atte addi addi horo uyiitanno ko'atte loonsanihu addi addiriiti ise worre heenooni base lowonta biifanote kuni qooxeesi lowo geesha biifanno

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini lowo geeshsha biiffanno haaro uyannara horoonsi'nanni hee'noonite

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

gobbanke itiyophiyu giddo addi addi amma'no nooha ikkanna tenne giddo mitte ikkitinoti ortodokisete ammanaano ayyaana ayeerrissaanni lamu tawoota dukke hadhanni no

Hara daa"attonna darama harate yaa mittu baychinni wolewa sa"ate daa"attote yaa haarore ikkinore marre la"ate darama kayinni gobba agurre ba"ate

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosaano kunni rosi gedensaanni Bushshu hoshooshami korkaata xawissinanni Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosaano kunni rosi gedensaanni.

Sagale addi addi horo uyiitanno sagale horoosinanihu addi addi xianna gargarateeti hakiini sa'eno sagale manchu lophora lowo horo woy kaa'lo afidhino

Meemo meemo yaa amuwunke waasa tu'manote meemo loonsannihu miiciica yinanni haysichiniiti meemo amuwinkera jawa horo uuyitanokonni daafira amuwinke meemo lowo geeshsha horoonsirano

Kuni misilete la'neemohu rosu mini gidonni sicco dirinsanni woyite rosanno dirisara aliba asittano siccu amanyoote ayiirisanni gara xawisanno, konenno mitu rosisanchi alibanni uure masagano

Tini la'neemo misile leellishanohu mannu babaxxino garinni ama'note mine ayaname heeshorra maganannina faarisiranni horonsira dandanotta hattonno siribaho horonsiranotta gittaarete yinanni

assa Babbaxxitinota afi’nanni golla kalaqatenni mannu heeshsho loph- itanno gede assa Qansootu gobbansa dhaggenninna kalaqamu eltonni boo’nitanno gede assanna Mitte gobba lainohunni mannaho noo busha laooshshe soorratenni dancha laooshshe leellisha dandaasi.

Ko'atte dadalanni bayicho ikanna tinni koattenno qaquulunita woyi jajabunita ikitara dandiitanno tinni koatte manichu beetti lekka gawajantannoki asitanno mulla lekkani haranoha ikiro babaxinorich lekkasi gawajanno.

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini kalaqonna qoxeessa ikke lowo geeshsha dubbo ikkitino baatto lellishshanno

Konnira hunda shiqqino maatto ooso babbadantannokki gede annu maxaafinsa aana nooha giraafete gamba asse seejjinota kultanno Konnira hunda shiqqino Konnira.

Amaaru afiinni tikivah midiyira baatto milli yituro maa assa hassiissannonkero kultanno borro mini gobbaanni hee'nummoro, mine hee'nummoro, jajjabba ijaarra giddo hee'nummoro makiina woyi kaameelu giddo hee'nummoro maa assa hassiissannonkero kultanno borrooti.

Afuu Jirte Tircho Marchonna Gurdancho Coy Fooliishsho Coy fooliishsho giddose amaddino coy handaari daninni tircho marchonna gurdancho coy fooliishsho yine sasewa gaama dandiinanni.

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoha ikkiro beetto afoo tuidhe meemo, woraqatta, kelele mule wodhitte usurittanni afanttanno.

kowiicho noori maati yinummoro usurre laalo intannita usurre hee'noonniti leeltanno konnira seekkine usurroonniti laalote injiitannote yee hedeemmo konnira laalo faayyate

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno yaate

Mittu dhiwamaanchi xagicho akime hajajjinosi deerrinni aleenni adhiro, lowo fayyimmate qarrira hattono reewote deerra iillara dan- daanno Mittu dhiwamaanchi xagicho.

Nabbawate Gedensiidi Huwato noota niwaawete giddonni fultinota huwatote xa mo niwaawete amado garinni mitte mittente xa mora ikkado dawaro qoli.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

haqqu huxxinni huxxinoonni hoowenna hattono hoowete giddoonni hige kinchunni minnoonni mini leelanno yaate. konni minira babbaxino dani qalameno horonsi'noonnita leelishanno.

tee basera mannu mittimmatenni gamba yee yawo e'anni nooha ikkanna, bayichuno parilama ikkanna gashshootu babbaxxitino mootimma enna hattera duuchu manni yawo e'anni no.

leellanni nooeri lowonta biiffinonna xumareeti dancha gede assine haa'noonniti qooxeessano biiffinoti leeltanni nooe tini xawissannori kayi manchu anga mayika huurote uduunne amade coyranni nooti leeltanni nooe

Kunni uduunchi womaasha iko wole worqete uduune mareekirate horoonsi'nanniha ikanna tinni saaxine umiseha calla ikinoha kiirotenni cunfanni waawancho afirino daafira mooranchu gawajanokiha ikino daafira lowo geesha danchaho.

Mannootu hadhanno gedenna daa”atate beeqqitanno gede assitannori lame qara korkaatta loosoho woy hagiidhatenni yanna sayisate assanno ha’rinshooti Mannootu hadhanno gedenna.

Tini la'neemo misile leellishanohu mannu babaxxino garinni horonsiranohha caama meyetenna labahuniha lekate wodhate horonsiranoha dikkotte woyi caamu mine afina'niha caamaho yinanni

Afuu Jirte Tircho Marchonna Gurdancho Coy Fooliishsho coy fooliishshuwa nabbabbine tricho marcho woy gurdancho coy fooliishsho yitinanni badde Afuu Jirte.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? togo mine mi'nanno gossa hiittoti? mama calla minnanni?

Babbaxxino dani uduunnicho kuni babbaxxino dani uduunnichi su'misi garinni umisiha ikkinohu loosu heerannosi babbaxxino dani uduunnichi babbaxxino looso loosate danchaho

Kuri haqqetenni loonsannire hinko fiqiqi'nanni fiqiiqicho yinaannire ikkitanna horonsa maati mayira fiqiqi'nanni yiniha ikkiro hinkote babaxitinno dani jarme woy xure hoo'lateti.

Loossinanni jawaachisha hooga abbitanno qarra hoolate assa hasiissannori giddonni sase mala hanni konni woroonni borreesse Loossinanni jawaachisha hooga Loossinanni jawaachisha.

Hattono meyati xaa Misile Baankete mine loossanni loosaasincho yannara kalqete deerrinni jajjabba darga ofolte labbaahu ledo taalo duucha hajara amaale uytanno.

konne darga wedellichu beetti sidaamu budenna balchooma agadhino garinni uddanno uddi're doogote ofolle footo ka'anni nooha ikkanna, angano siqqo amaxxe no.

afi ranno woxe mimmito amadde hadhu hedanni Rosu mine rosiisaanchosi Danbaare su ma woshshite Bakkaayye Maahoyye woyya assohena ka e Waachamo annasi woy soodo annakki haadhe amasi abbanno gede dhaansa amoxa !

Hagiiru yannara lawishshu gede minu maassora seenne aateno ikko adhate yannara hattono babbaxxitino ayyaanna ayirrinsanni woyte mimmitu ledo kaa lama woy ku u ku unniha duha duqqa faayya hornyooti.

Tini misile leelishanohu babaxinoha mini iduunicho manu babbaxinoririchira horonsirano mini uduune ikkasi leellishano tene misilera la'neemori buna angani siine, waa anganni bircciqo hato wkl

Rosaano rosu mine fonqoloho ofolte no. Rosaano mitu barcimira mitto mitto woroonnihu mimituwiinni moortanoki gede hoolateeti. Insano rosonsa rose goofimarchu fonqolo adhitanni afantano.

itiyophiyu federaalete gashshooti hunda addisi awawu quchumi kantiiwa ikkitinoti baabba adaanechi abbebeti biiro kulanno sumudaati borreessinoonnihuno amaarunna ingilizete afiinniiti ?

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno danchate baxissinoena

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni biife caale ikinota buunxemo qoleno lewu goomiha ikasi anfana danasiho hanja ikinotana bunxana insano waajo

Albaaho riqinanni qiwatta hamatta no mannuno buurunni aleeni qole riqano tene albunna umu qiwatta horoseno iimaho borreessine worranni roore anga ise horonsira faayyate.

Kone misilete aana leelano uduunicho muuziqu uduune yine gaamayiha ikanna kone muiziqqu uduune amanote mine adi adi basera horonsinaniha ikano.

busha gede assine loonsoonni minna qorqorrotenni huxxine gaobbaanni ishine duunne tunganni basera duuchu ishini nootanna hattono bushshu baatto ikkase xawissannote yaate

Misilete aana leelano laalicho kone baala intaniha ikana kowiicho laneemonteni gede misilete aana duuchu dani firafire noo gede laneemo yaate.

Adawu agaraano kuri adawu agaraano gobba mitturichi cancishannorino ikko babbaxxinori gobba gawajja dandaannori daanno yannara gobba seekkite agartannore adawu agaraano yineemmo

nooha giraafete qiniishsha daftari ne aana borreessitine lawishshu gede uynoonnita qara hedonna irkisaancho hedo niwaawete giddonni wonshitinihu gedensaanni ise horonsidhine umi ne hasaawa qixxeesse.

Loossinanni xiinaxaawa hoogatenni kifiletenni kifile sa a hooga rosu mininni gata dagoomu hanni qoonqo naggi meya beetto rosse mamirano dimartanno assitine ki ne nabbabbe.

Niwaawe Nabbawa Biddisaa Tenne lamala umi barra nabbabbini niwaawe borrote malaatta qoonqote gottinaatenna woffinaate garunni horonsidhine umi nera suwissine nabbabbe.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro manoottu saa kolishsho massage haadhe hadhanni noo

Bunu sidaamunihu tene yannara sidaamaho su'ma fushino irshu loosoti kone loosire guma adhani no mannino lowo geeshsha dancha eo affiranni no ledoteno, iso daddali mannino hatto.

Jirte Ganyi Su muwanna Ganyi Gurduwa aamamino lawishshi uynoonni qaallanna handaarra giddonni doortine woronsaanni noo coy fooliishshuwa ganyi su ma woy ganyi gurda ikkasi buuxxine fooqu dargira wonshe.

Rosu mine rosanni no rossaano, tini rosaano lowontanni haggiramma ikkite rosisancho ikko rosano roso harunsitanni noo geede seekine buuxxa dandinanni

Kuri lamu uurite noota buunxemo qoleno insa kiiro sase ikinotana bunxana insano waajo qofe udune udire sesena biife urite ale

Kuni kaayiini goowaho wodinaniha seesu uduunicho ikkanna konne uduunnichono itiyoopiyu kuli daninni loonsooniha ikkanna Konni danino saseho insano haanjju bicunna duumoho

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro giwirinnu kulinno garinni loonseenna biiffe noohu papayu giddonni hige iso la'anni noo manni leelittanno

Isayyo Borreessa Macca fultino dodaano ilamishsha yitanno niwaawe giddonni aanchine shiqinshoonnita borrote gufo lawishsha seekkitine la ine hakko lawishshi lame borrote gufo daftari nera borreesse.

tenne basera mannu mittimmatenni gamba yee howolote aana ha'ranni nooha ikkanna, tini howolono danase waajjo ikkitinoti nooha ikkanna, bayichuno hawaasi garbi aanaati.

duuchu dani godo'le noote giddo mitte dodanshote heeweo ikkitanna tenne heewora qixxaawo assitanni noori looso loossaanni noota mitu angansa kayiise haranni noowa ikkasi

Borreessate Bude Qoonqote Duu rama Xawishsha Qoonqote duu ramare sa u lamalara rossininte gede duu ramme leeltannohu qaallate ikkitanna tinino mittu suudi coyshiishamaano qaalu lame ikkite borreessantinowa qoonqo duu rantino yinanni.

kowii leellanno dargi labballu umi danancho murre seekinanni mineeti. hattonni loossanno loosaasine baalu qajeelisha adhitino weddelaati. kuri weddilli barrunni jawa eo afidhanno.

duuchu dani kuula horonsi'ne addi addi jawa qixxaawo assinanniwa afantino gashshaano e"anno doogo loonse waalchono worre seesa horonsi'ne loonsooni baseeti yaate

Kunni illete leelani noohu ameriku ado worani uduunichoti konni uduunchi faabiriku giddo loonsani worrani uduunichoti hakiino sa'eena iso babaxitino qalame Dana gane loonsonni.

Tini intanni weese nooti funta kaansoonniti alichaame baattota labbanno biiffino gara laummoro lowo geeshsha danchate amadisiinsella hunnoonni shiima geyana. Heedhona

Kuri lelittano udunubbate gido bollalete yinanitta ikitana babtitino garinni loosanitte siqqinota ikitana tene bollalano babtitino garinni loosanitu agarinni babatitino wommashshin hirranni.

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro umoho barimeexxa wodhe adunyi siribbanni afammannotta xawisanno yaatte.

duucha xexxerrisa caaleho worroonihu aana shufeerre ofolte no albansaanni duuchu manni no mulensa qorqorrotenni huxxinoonni huxxi hattono haqqete caali no

Qoleno mitte urdete gaamo callu loosinori fakkanu loosi mitte mereero Fiissi yiniro allaggichu hakka dhagge baxxitinota loosino Qoleno mitte Qoleno.

Loossinanni Aleenni loonsummo hanni gattinota sase xa muwa loosse Misile Budunni ofolle coye tiranni noo geerra Loossinanni Aleenni Loossinanni Aleenni.

Hodhishu giddosi addi addi horo afirinno kuni hodhishi leelanno dargi addi addi garinni biifinse loonsooni baseraati albasiini leelanno mini addi addi horo aanno

Macciishshanna Coyi ra Coyi ra Sai barra ani nabbawanna macciishshitini niwaawe Turbo Tummohu dhagge lede nabbawanna seekkitine macciishshitinihu gedensaanni huwattinoonnire bado badotenni coyidhine kulle.

murote giddo mitte ikkitinoti weesenna hattono wole haqqe leeltanno, arri yannara arrunni ganantino weese hogaseno bicidhe bainoti leeltanno yaate .

Afuu Jirte Kulaanchonna Xa maancho Coy Fooliishsho noota maahoyyaancho coy fooliishshuwa hi naanchote soorritinanni rosiisaanchi o ne uyi ne tu ne lawishshi garinni loosse.

Kuri seenu udire sesena biife urite ale hige gamamanoha ikana qoleno uure noo manna ikinotana bunxana insano waajo qofe udune udire sesena biife

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro beetto goowi ale dileelittanno woriido ikkinna.

Konne darga noo uduunni mini uduunne yine woshshinemmoha ikkanna, konni uduunni giddo farmuuze, biriciqqo, woxe wodhinanni uduunnicho hattono ado adnganni uduunni no.

Nabbawate Gedensiidi Huwato Niwaawe seekkitine nabbabbinihu gedensaanni giraafete qiniishshi xa minoonni xa mo niwaawete garinninna alba noo ne egenno horonsidhine dawaro garunni borreessitine qolle.

Dee mittu qarqarira hee ranno manni wolqansanna egennonsa mittoonsite uullate looso bado badote mimmitoho loossanni ka lamate mitte dume ikkino labballi uurrisi ranno mittimmaati.

Xaphoomunni Hawaasi katami hee rate baxisannohonna addi addirinni biifino katama ikke giddosi bati ra daganna dagooma xaphi asse amadino katamaati Xaphoomunni Hawaasi.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro mannu ayisuusette kaamelira duunnamme gidde noori noo.

Xaphoomunni reyote ranke yaa mittu diri reytanno qaaqquulleno ikkito jajjabba manna hattee basera heedhanno manni ledo heewisiinsanna mittu diri reyanno manni kiirooti.

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoha ikkiro mannu lowo wayi gamira duunnamme ofolle noohu leelanno.

geeshsha noota kiirote xuruurra nabbabbine hundaanni xuruurroonni qaallanna handaarra horonsi noonni gari hiikkonne misilshu afoo riqiwannoro doortine leellishshe geeshsha noota.

Ikkinori tunse xawo ikkinokkiri no tene basera horo diduummoho mereerimaho mitto raga kolishshoho kone assine bande mannaho kulate boode geeshsha gurchinoho.

tini xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori lowonta biiffinota illete baxissanno misile ikkase xawisse kultanno.

Tini lelitani norri rossanote yinaniha ikana tini rossanono danichu garinni rossani nooha ikana tini rossanono egenonissa danichu garini horronisidhuro gobba gashshitanoret.

Tini la'neemo misile leellishanohu mannu babaxxino garinni ijjaara ijjaadhano woyi mine minanno woyite ko garinni ase safe kae mi'nanno woyi ijjaadhano

Harichu gaare harichu gaare maa hogobe hadhani no alba hiika higge hadhani no ise aanaho maa hogobe hadhani no ise meu manchi hogowe haran no.

Adis zemen gaazzeexati, kuni gaazzeexxi haaroricho duduwatte gobbate heedhano mashalaqqe misiletenna borrotte qineesinne manu nabawe yanate ikkinoricho buuxano gede horosinanni

Macciishshate Gedensiidi Huwato shiqqino xa muwa diraamu amado garinni mitte mittente xa mora lame lame ikkitine ikkado dawaro qolle Macciishshate.

dancha gede assine amandeenna biiffinoti giwirinnu laalo giddo mitte ikkitinoti awukaato no isera muleseno duucha shiimmadda haqqe no ise kayeenni mittese gotti yite leeltanni no

Konnira rosu minira Hayle lewu diri heewisame alamate yannatenni iillara barru baala dodanni amadantinota qeellete sa aate tonaashoole ha ranno Konnira.

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini tini haqqicho lophitanni nooti baadiyyete qooxeessiraati

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

halaaleho hoola boolaqidhuta gedensaanni Hakkunni Hakkunni gedensaanni boolaqidhuta hoola halaaleho yaanni Dargete gashshooti uwi kawa Cirrete mittu gatira lummi yaanno !

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

ashshagante nooti adote laalchi noowa sasu dani kuulinni noota sase su'ma afidhinota borrono iimase noota anfannit ikkase la'nanni baseeti yaate

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori addanko biiffannote halchishshannote anga amande la'noommero xumate

ko"atte dancha lame kuula afidhinoti labballu wodhannoti hattono badheseenni hige girgiddu noowa leellanno darga worre hee'noonnite yaate adddinata dancha gede biiffannote

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori mannu fichee cambalaalla ayirrisanni nooti leeltanno qolo uddire sidaamu manni

Radoone addi addi yanaasincho hayyo woy ogimma horoonsine loonsoonite tini raadoone addi addi horo uyiitanno ise fanne maciishinanni yannara addi addiha haaro duduwo maciishate lowo horo uyiitanno

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoha ikkiro seennu rosaanno rosu minne offolitte xiinixallittanni noo.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile doozeretenni doogo loonsanni hee'noonnite.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori kuni dana haanja gede ikkinohu lowo waati

Daddalo daddaloho yaa mittoricho dikko fushshine hidhaa mannira shiqinshe hidhatenna hirate harinsho tenne baala gamba assine daddaloho yine woshshineemmo yaate

Kuri adawu agaraano mitto darga songite hasaabanni nooha ikanna kuri adawu agaraano gido seennu adawu agaraano noori leelano. Kuri agaraano dagate qarinore tirate ofolte tirate hasaabanni noo daafo lowo geesha danchaho.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Goowu millimmo Ane yaanno malaatira goowu shiima geeshsha gotti yaanna Aneha yaannohura goowu alba hige heeshshi yaanno.

Afuu Jirte Ganyi Su muwanna Gurduwa Coy fooliishsho Horonsi ra Xawishsha Ganyi su muwa yaa coyi neemmo woy borreessineemmo woyte duucha hinge horonsi neemmote gurduwano hattonni.

addi addi dani loosi noohu giddo umu danancho loonsanni mine beettunna beetto mayeeti uure no albansaani hige laastikete dukkki no

Tinni laallo baaqulu laallooti. Tenne laallo Manu sagalete qaamatto asire saga'lano. Tenne laallo mannu kaaseenna fultano. Tenne muro roorenka baadiyete manni horoonsira roorano.

Kuni mati yinumoha ikiro weese hogani yanara waasa balisinani bale qinesinana woyi injesinani noo gede la'nemo yaate qoleno bifadoho yaate

Qaallate Egenno Qaallannita Addaarro Dhaaddo Fiche Aleenni nabbabbini kiiro amado aante shiqqino qaallara addaarro dhaaddo fichensa woriidinni hunda noote ledo fiixoonse.

duuchu dani godo'le noote giddo lekate kaase god'lera maanchisteri yunayiitidete kilawe qajelshaanchi amoriimi yinannihu miidiyaaho shiqe hedosi aanni kaajjado yunayiitide la'inanni yaanni no

Tinni illete leelitanni nooti saala woriqi zewudete ittoyoopiyu keeru minisiteriti hakiino sa'eena alibaseeni mayiini coyiidhani no xaano goowise aana kolishsho..

Kuni mati yinumoha ikiro Dana waajo ikinota kaamelah bunxana isino uure manna hogowayi noota la'nemo qoleno danasi qofe wajjo yaa

tini dancha gede biifinse loonsoonni doogo noowa badheseenni hige danchu kuulinna hattono iimaho borro borreessine worreenna noowa ikkasi kulannonke yaate

Ikkirono mittu manchi Eedisi dhiwamaanchooti yinannihu leellino malaatinni aleenni mundeesi vayrese noota mundeete buuxo assi re buuxi ri gedensaanni calla ikkinota wodancha noonke.

mannu kiiro jilbu aleenni ikkitannokki gede maatete quwishsha horonsi ra jajjabba faabirika qansanni wote giddonni fultanno wiliile ayyarete ledo karsantannokki gede hoolanna kattamma hala litanni hadhanno woyte moollenna iibbillu bati rannokki.

Tini la'neemo misile leellishanohu mannu babaxxino garinni borrotte uduunnicho biirre irisaasse, worawatta koohe pirinte hattonno wole horo affirannohha isiteshinerete mineeti yine woshinanni

Kuni misilete la'neemohu, lekkate kaase godo'litanno lekkate kaase gaamo yamamanitano, kuriuno baru barunkuni heedhano'nsa heeworra qinaawo asitannina insaneeto qixxesitanni leeliitano

Ogima afi'no manni loosanokkiri dino dandiire baalla loose mannaho owaante ee isi eo afirara woyi heeshshosi woyyeessara callati mannu dodamani noohu.

Afuu Jirte Albi waro Sidaamu daga labballi uddi ranno uddanna Insano seemma Woshsho Su muwa Gutu gusso darbatu gonfunna w k l Afuu Jirte.

gobbanke giddo duuchu dani amma'no nooha ikkanna tenne giddono isiliminnu amma'no mittete insano mannu kiironsa tonaa mitto ikkannaohu uurre no

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni kuni bire alba heeranno baatirete kinchoooti woy raadoonete wodhinanni

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno qaaqu gaare loosanno ise leeltanno

Konni deerri ooso rosu Konni daafira qaaqquullu aana jaddo yanna gobbaanni addi addi looso bikkunni loosantannokki gede qorombe agarro Konni.

Kuri lelano menitti sagale qishshinanni mine ikana kuri manotino ganinno timmi su’m qeqqaloho yinaniha ikana kuni qeqqlino hookichunni ikikini anigatte gananniho.

Umo’ya yaanno malaatira goowu milli yiikkinni suwe uurranno Umo’ya yaanno malaatira goowu milli yiikkinni suwe uurranno Umo’ya yaanno malaatira goowu.

Kuri lalemorri babatitinore ikitana insano; mancho, haricho ikana kuni manchino harichosi korre jarikanaho waa bayichunni bayicho harre harate horonisirano gede lellano

Kunni minne woyi biirote horoonsi'nanni uduuneeti. Konne uduune angatenna maashinete loonsoonni. Horosino addi addi biirote uduunenna addi addi minni uduune wodhate kaa'lanno.

Tini lowo geeshsa biiffenna itate injite leinnoti murote dani giddo mitte muuze ikkitanna tenne muuze kayinsannihu way mule noowa laggate qooxora shaqqado baattora kayinsiro biiffenna itate injite lophitanno.